pukaraɓe jangirde do der suudu jangirde be hoosi hoto ɓiɓɓe on famarbe dilliniɓe duɓi juy ya hahungo jeweego ko lesta banninni.

Ɗebbo on oɗo borni koltugal mako ko wi’e limsi mako ni voɗugo. Ɗum guɗel ɗon be nyotini ɗum ɗogon rigo. a nanta riga juɗɗum. be paune oɗo vakki boro jogi boro fere ha jungo.

Karas! Himɓe ɗo nƴama ɗo ƴakka ɗum keccum. Woɓɓe bo ɗo defa, hiddeko nƴama. Ɗo haura ɗum ha nder nyiri nanta jolof ko marori defaɗum. Karas ɗo nƴame bannin keccum mai, ɗo nyame bo to ɓe defi mai.

Apul, apul hunde nyamugo on. Himɓe ɗo nyama ɗum, ɓe ɗo nyama ɗum keccum na soto defi ko waɗi ba... ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɗo wara be nonre fere-fere, ɗo wara ha tarde-tarde ko judɗum-juɗɗum. Himɓe ɗo nyama ɗum bannin keccum mai, ngam ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on.

Lekki, lekkiki indirama sawun giwa, lekki pewol ɗo waɗa ngam nyaudigo pewol ha ɓandu ɓi adama, lekki mai ɗo mari hoto kwali lekki mai ɗo be hoto goɗɗo ɗo jogi ɓawo mako, ɓeɗo jogi ɗo balbe mako.